Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Bosonuun bineensa bakkee jiraatudha. Bineensi kun paarkiiwwan eegaman keessa yookiin bosona keessa kan jiraatudha. Bosonuun kormaan gaanfa maramaa fi boca namatti tolu kan qabudha! Bosonuun marga soorachuun waan jiraatuuf, foon isaa ni nyaatama.

Itoophiyaan biyya qomoo garaa garaa qabdudha. Dubartiin rifeensa ishii martee gadi gadhiiftee dhaabachaa jirtu kun uffata mallattoo alaabaa Itoophiyaa qabu uffattee dhaabachaa jirti. Waantota akka faayaatti ishee fayyadan harka ishee irraa qabdi.

Bakki kun, bakka baay'ee bareedaa ta'e holqii fi dhagaalee guguddaan itti argamanii dha. Dhagaaleen kana irra biqiloonni cirracha irra margan muraasni kan jiru yoo ta'u, bakki kun yeroo namni irra hin jiraanne mana jireenyaa irraa fagoo ta'ee dha.

Namni gaafa daa'ima ta'ee, haadha isaa irraa dhalattu irraa kaasee sadarkaa guddina qaamaa addaa addaa keessa darbuun, adeemsa keessa gara dullumaatti, gara haarrii baasuutti dhufa. Abbaan keenya Kun, rifeensi isaanii gurraacha irraa gara adiitti jijjiirameera.

Uffata aadaa Oromoo kan dhiiraa halluu adii fi alaabaa abbaa gadaan faayame fannifamee jira. Irra caala halluu daalachaan kan dhuunfatameedha. Uffanni aadaa yeroo hedduu qophiiwwan kannee akka cidhaa, guyyaa dhalootaa fi ayyaana irratti uffatama.

Kun meeshaa ammayyaa wantoota bifa salphaa ta'een ittiin muruuf kan fayyaduudha. Maqaan isaa qaxxaamura jedhama. Sibiila irraa kan hojjetame ta'ee qarri isaa wantoota muruu akka danda'utti hojjetame. Qabannoon isaa pilaastikii irraa hojjetame.

Oromoon erga qubee mataa isaa hundeeffateen asitti kitaabotaa fi barruuwwan garaa garaa lafa kaa'uu danda'eera. Seenaan Finfinnee fi Oromoo kitaaba kana keessatti kan argamudha. Finfinneen dur magaalaa gudditti Oromiyaa turte.

Namoota dhaabbataanii jiranii fi kuduraa argaa jirra. Kuduraan kun baayyinaan kan argamuufi meeshaa keessatti kan argamudha. Innis gurguramuuf kan as jiru yoo ta'u namoonni kunniin ammoo bituuf kan as jiranidha.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee haguugamanii jiran qaamolee mootummaatin qabamanii dha. Meeshaaleen kunneen meeshaalee elektirooniksii yoo ta'an, kontiroobaandii jechuun daldala seeran alaa eeyyama mootummaa malee gaggeeffamuu fi gibirri meeshaa alaa galee itti hin kaffalamnee dha.

suuraa kana irratti kan argamu kun meeshaalee dhugaatiif itti fayyadamnu shinii bunaa jedhamuun kan beekamudha. shiniin kun halluu adiifi daraaraawwan halluu magariisa qabaniin faayamee kan argamudha. akkasumas shinii irra kaawwachuuf kan tolfame illee ni argina.

Bosonni bakka boqonnaa dhala namaa kan ta'e, bakka jireenya bineensota adda addaa fi madda galii hawaasaati. Bosonni kun bishaan gaara isa keessa jiru irraa gadi yaa'aa jiru kan qabu dha.

Kopheen dhiirotaaf ta'u haala garaa garaan hojjetameee gabaatti isaaniif dhiyaata. Kopheen kun bifa gurraachaa fi koomee ol dheeraa kan qabudha. Baay'ee jabaa waan ta'eef umurii dheeraa ni tura. Yerootti dibata barbaada.

Dhaabbilee garaa garaa keessatti teessoon hoogganaan irra taa'uufi meeshaaleen inni itti fayyadamu kan warra kaanii irraa addadha. Kun immoo kabaja hoogganaa sanaafi sadarkaa mana hojii sanaa guddisuu keessatti qooda qaba jedhamee yaadama.

Barattoonni biyya Itoophiyaa keessatti argaman daree barnootaa wal hin fakkaatnee fi uffata dambii garaa garaa kan qabanidha. Barattoonni kun hundi isaanii waan irraa barachaa jiran ol qabanii, uffata magariisa uffatanii jiru.

namoota baayyatanii hiriira tokko irra dhaabbatanii waadaa seenaa jirn argaa kan jirrudha. namoota kana cinaatti ammoo muummicha biyya Itoopiyaa duraanii kan ta'e obbo Hayilemaarihaam Dassaalenyi namni jedhamu waadaa isaan galchisiisaa kan jirudha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraatanidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamanidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu kan taatedha.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Nyaata buddeenaafi daabboo foon waliin dhihaate. mi'a galii irraa hojjatamu Kan foon ittiin bilcheeffamu gubbaa foontu Jira, foon gubbaa immoo corqaan irra kaa'amee jira. nyaanni Kuni nyaatamuuf Kan dhiyaatedha yoo ta'u nyaata baay'ee jaalatamaadha.

Dargaggeessa miidhagaa uffata aadaa uffatee dhaabachaa jiru argina. Dargaggeessi kun dhaaba toleessadha! Harka isaa kiisii isaa keessa kaawwatee dhaabachaa jira. Akka uffatni aadaa isaa ibsutti qomoon isaa nama sanyii Itoophiyaati.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

suuraa kana irratti ijoollota kuphaa harkaa garee gareedhaan walhiranii taphachaa jiran kan arginu yoo ta'u, isaanis gidduu isaaniittti daangaa sirreeffatanii kaan isaanii taphachaa kan jiran yoo ta'an kaan isaanii immoo marsaa itti aanutti seenuuf taraa eeggachaa kan jiranidha.

Andu'aalem Gosaa namni jedhamuu fi hiriyyaan isaa lubbuudhaan hin jirre kun aadaa saba Oromoo sirbaan namoota calaqqisiisaa turanidha. Namoota dhaabbii tolanii fi jaalala qaban turani! Miira gammachuudhaan walitti kolfaa jiru!

Abaaboon jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Kanaaf akka biyya kanaatti xiyyeeffannaa guddaadhaan irratti hojjetamaa jira. Kana jechuun oomisha isaa haala gaarii ta'een hojjechuudhaan uummataaf dhiyeessuu bira darbee hanga sadarkaa biyya alaatti erguun danda'ameera.

Lafa qotiisaa namni tokko sangaa lama qabatee ittiin qotaa jirudha. Lafti gar-tokkeen isaa kan qorameefi gar-tokkeen ammoo kan hin qotamne magariisa ta'ee jirudha. Qarqara kanattis nama guddaa tokkotu dhaabatee lafa qotamaa jiru ilaala.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Magaalaan giddu gala yookiin iddoo namoonni walitti heddummatanii jiraataniidha. Magaalaan iddoo jireenyaaf baay'ee mijattuu taateedha. Magaalaan bakka taajajilootni hawwaasummaa baay'inaan itti argataniidha. Tajaajiloota hawwaasummaa kanneen akka bishaan, ibsaa, daandiifi tajaajilla geejjibaa baay'inaan itti argamudha.

Biyyi keenya Itoophiyaan gola hambaalee hordoftoota amantii addaa addaa ta'anii fi saba, sablammootaa fi uummattootaati. Isaan keessaa inni baayyee akka biyyattiitti hordoftoota lakkoofsaan danuu ta'an qabu, amantaa Ortoodoksii yoo ta'u, isaanis haala uffannaa waaqeffannaa kophaa qabu.

Kopheen dhiirotaa faashinii hordofee dhiyaatu bifaa fi boca garaa garaa qaba. Kopheen kun irri keessi isaa shumburii wayyaa irraa kan tolfamee fi jalli isaa immoo bifa adii fi gurraacha kan qabudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

lafa bishaan jiru argaa kan jirrudha. bishaanichis bishaan ciisaa yookaan hara jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u, naannoo isaatti ammoo mukeen gurguddoo fi akkasumas miciree xixiqqoon kan argamanidha. Hara guddaa kan ta'edha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

kuduraa maqaan isaa muuzii jedhamuun beekamu argaa kan jirrudha. innis otoo hin bilchaatiin xobbeetti kan jirudha. waan hin geenyeef halluu magariisaa qabatee lafa oomishaa irratti kan argamaa jirudha. nyaataan kuduraa ooludha.

Qubeessituun halluu adda addaa qaban wal keessa makamanii jiru. Isaaniis fakkii ittiin kaasuuf tajaajila irra oolu. Erga mataan isaanii qartuun qaramee tajaajilaaf oolu. Kana malees, sanduuqa keessatti maqasiin rifeensu sirreessuuf oolu taa'eera.

Odaan muka guddaa oromoo biratti kabaja guddaa qabuudha. Odaan akka mukkeen biroo hinmuramu yookiin muramee faayidaa biraaf hin oolu. Akka aadaa oromootti, odaa jalatti jaarsummaatu taa'ama, araaratu bu'a yookiin abbootii gadaatu jala taa'e mari'ata.

Meeshaaleen barnootaa meeshaalee sirna baruuf barsiisuu keessatti yookiin Mana baruumsatti tajaajila baruuf barsiisuuf oolan yookiin gargaaraniidha. Isaan keessaa tokko, gabatee gurraachadha. Gabatee gurraachi wanta jajjaboo kutaa barnootaa keeessatti, barreeffamaafi shaakala irratti taasisuuf gargaarudha.

Lammiileen hedduun mana ukkaamsaa keessatti hidhamuun haqni isaanii jalaa dhokate! Kunis shororkeessitoota biyya jeeqaniin kan ta'udha. Namoonni hawaasa nagaa irratti garaa jabummaa argisiisan kunneen diina biyyaa jedhamuun waamamu. Mootummaanis isaan hin jaalatu!

siree namni irra rafuuf itti fayyadamudha. Sireen kunis kan inni irraa hojjatame mura irraa yoo ta'u kan hojjate ammoo ogeessa mukaa irraa yookaan nama waan kana hojjachuu danda'utu hojjate jechuudha.

Mana kitaabaa yookiin galma dubbisaa guddaadhan. Manni kitaabaa iddoo namoonni baay'een itti qayyabatan yookiin itti dubbisaniidha. Manni kitaabaa iddoo callisa qabufi iddoo kitaaboleen adda addaa baay'inaan itti argamaniidha. Manni kitaabaa seera namusaa mataasaa qaba.

Namoota gurguddoo mana namaa nama wallole araarsuuf yookaan intala manaa gaa'elaaf warra ishee kadhachuu taa'anii jiranidha. Jaarsoliin kun marti isaanii bullukkoo kan uffatanii jiraniifi tokko keessaa kan waa haasa'aa jirudha.

Harmootiin akkasii yeroo baay'ee qoraan falaxanii ijoollota isaanii guddifatu. Uffataan mudhii fi mataa isaanii hidhatanii daandii irra kan adeemaa jiranidha. Kopheen isaanii laastikii irraa kan hojjetameerudha. Harmootii biyya Itoophiyaa kan ta'anidha.

Hambaalee seenaa biyyi keenya Itoophiyaan qabdu keessaa tokko hambaa seenaa holqa soofumaridha. Holqi soofumar naannoo Oromiyaa godina baalee keessatti kan argamu yemmuu ta'u, innis fageenya dalgee baayyee baldhaa fi guddaa qabudha.

Naannoo baadiyyaa keessatti gara lafa bosonaa deemnee osoo sirnaan ilaallee gosoota biqilaa hedduu kan namoonni naannoo magaalaa hin agarre hedduutu jira. Namoonni magaalaa mukkeen kanneen maqaa isaa illee hin beekan

Suuqiin yokin supparmaarkettiin kun, bakka kopheen itti gurguramaa jiruu dha. Kopheen oomisha miilatti kaawwatamu yoo ta'u, oomisha dheedhii kan akka :gogaa, uffata furdaa yokin sharaa akkasumas pilaastika faa irraa ni hojjatama.

Dubartiin haalluu fuulaa diimaa qabduu fi rifeensa ishee gadi lakkistee jirtu kun, uffata aadaa haalluu adii irraa hojjatame kaawwattee jirtu kun, meeshaalee muuziqaa kan akka gitaaraa faa of bira keessee kolfaa jirti.

Namoonni yookin dargaggoonni lama halluu gogaa gurraacha ta'e qaban rifeensa isaanii akka aadaa isaanitti filatanii yookin sirreeffatanii fi kolfaa uffata aadaa isaanii halluu adii qabu uffatanii jiru. Namoonni kunneen Oromoo Gujii dha.

Akka qaama siyaasaa tokkootti siyaasa biyya tokkoo namoonni gaggeessan waliin marii taasisuun dirqama. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle pirezedaantiin Itoophiyaa yeroo ministeerri muummee jiru isa waliin gaafa inni hin jirre immoo itti aanaa isaa waliin marii taasifti.

Artist Hacaaluu Hundeessaa nama aartii oromoo keessatti shoora olaanaa tapahatee muuziqaa afaan oromoo sadarkaa tokko ol butee akkasumas kana bira darbee falmaa mirga dhala namaa ture. Waggoota muraasa dura lubbuun darbe nama gaddisiisa.

Isaan kun uummata Oromoo Irreecha hora Finfinnee irratti argamanii irreeffachaa jiraniidha. Uummatni baay'een uffata aadaa Oromoo uffatanii irreeffachaa jiru. Haadholiin siinqee siinqee fi marga lalisaa harkatti qabatanii horatti gadi jedhanii irreeffachaa jiru.

Isaan kun namoota dhiirota lama shunkurtii diimaa bakka qonnaatii galchaa jiraniidha. Shunkurtiin kun erga dhaabamee, bilchaatee bakka ga'ee booda maasii isaa keessaa qotanii galchuudhaaf walitti qabaa jiru. Bakka tokkotti walitti qabanii jiru.

Baaburri gosoota geejjibaa kan ammayyaa keessaa tokko ta'ee kan lafa irratti daandii mataasaa kan hadiida jedhamu barbaadudha. Daandiin isaa Kunis daandii lama kanneen wal tarree ta'anii fi qal'oo shiboo qaba

Aadde Adaanechi Abbabeen kantiibaa magaalaa guddittii Itoophiyaa, kan Finfinneeti. Haasaa miidiyaa hawaasaa irratti gochaa kan jirtudha. Dubartiin kun ijaarsaawwan garaa garaa magaalittii keessatti gochuudhaan jijjiirama hedduu taasistee jirti. Kunis maqaa biyyattiif gaariidha.

Kun aasxaa Garee Kubbaa Miilaa Faasil Kenemaati. Aasxaan kun karaa oliitiin fakkii gamoo Faasil ofirraa qaba. Gidduudhaan immoo suuraa Tewoodiroos, mootii Itiyoophiyaa duraanii ofirraa qaba. Halluu diimaafi adiidhaan kan hojjetameedha.

Marqaa bilchaate keessatti dhadhaa bqasaan nammaa jira. Marqaan nyaata aadaa Oromoo keessa isa tokko .Innis midhaa kanneen akka garbuu, qamadii ajjaa fi xaafii irraa hojjatama. Marqaa bilchaataan tirii irra kaa'ameera.

Habaabiin akka biyya keenyaatti yeroo dhiyoo keessa baramuu jalqabe. Haata'u malee namoonni baay'een nyaata kana dafanii itti madaquudhaan fayyadamaa jiru. Kana malees namoonni oomishan immoo galii guddaa oomisha dur baran irra caalu argachuu danda'aniiru.

Namoonni kun hojii qonnaa irratti bobba'uun hojii qonnaa hojjechaa jiru. hojiin qonnaa kun qotiyyoodhan qonnaa qotaa kan jiranidha. akkasumas namoonni baay'eenis nama qonnaa qotaa jiru duukaa deemaa kan jiranidha. isaan keessaa tokko milishaa kan taheedha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalaan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Waliingahinsa bishaan dhugaatiitiif yeroo ammaa kana naannoowwan hundatti haalota garaa garaatiin hojjetamaa jira. Waliin gahinsi kun immoo jiraattonni bakka bishaan irraa fagoo ta'etti galan dararaa bishaaniitiin akka hinmiidhamneef faayidaa guddaa qaba.

Feerroon gosoita sibiilaa keessa isa tokko ta'ee kan garmalee cimina isaan beekamuudha. Innis dhimmoota ijaarsa kanneen akka gamoo, riiqichaa fi daandii hojjachuu nu tajaajila. Jiidhinsa yookan fixeensa keessa yoo taa'e daanda'uu danda'a.

Itoophiyaan biyya uummata babbareedoo qabaachuudhaan beekamtudha. Kanaaf akka addunyaatti dorgommiiwwan miidhaginaa qophaa'an irratti yeroo baay'ee itoo isaan mo'atanii argina. Kun immoo akka salphaatti dhufe itoo hintaane miidhagina uumamaa isaanii haalota garaa garaatiin kunuunfachuufi shaakalliiwwan dorgommiif barbaachisan gahaan taasifameetu.

Miidiyaan hawaasaa erga mirga Heeraa fi seeraan argatanii bal'inaan afaan garaa garaan biyya Itoophiyaa keessatti hojjechaa jiru. Miidiyaan hawaasaa ETV jedhamu kun afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin ergaalee kan dabarsudha.

Kunneen kuduraalee fi muduraalee gurgurtaadhaaf daandii cina kaa'amanii jiraniidha. Muduraalee kanneen akka loomii fi qoosxaatu argama. Loomiin hanga qarshii isaatiin tilmaamamee gargar qoqqoodamee kaa'amee jira. Qoosxaan immoo karaa cinaatiin walirra tuulamee jira.

Saawwan sanyii biyya alaa yeroo ammaa biyya kana keessatti heddummachaa jiru. Namoonni hedduunis isaan irraa faayidaa guddaa argachuudhaan biyya kana keessatti bu'a qabeeyyii ta'aa jiru. Kana jechuun immoo namoonni beellada kana yeroo fayyadaman nyaata isaanii haala gaariidhaan laachuufiidhaan aannan argachaa jiru.

Suura kana irratti kan arginu tokko qulqullooftu haadha keenya durbee Maariyaamii dha. Isheenis durbee ulfina qabeettii, karaa fayyinaa, deessuu, waaqayyootti araarsituu, gonfoo, maseeqoo Daawit fi durbee bara baraa akka taatee nutti hima.

Alaabaan mallattoo biyya tokkoo yookiin immoo mallattoo saba tokkoo ta'ee tajaajila. Kana malees dhaabbilee hedduun isaanii alaabaa kana bakka hojii isaaniitti dhaabbatanii agarra. Alaabaan naannoo Oromiyaas kanumaaf fayyada. Alaabaan kun halluuwwan kanneen akka Diimaa, Adiifi Gurraacha irraa hojjetame. Walakkaa isaattis Odaatu kaafamee jira.

Midhaan maqaan isaa boqqoolloo jedhamu argaa kan jirrudha. Kunis yeroo baayyee asheetta boqqoolloo jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u reefu ooyiruu urraa cabsamee kan jirudha. Akkasumas kan inni ittiin marfamee jiru ammoo raafuudha.

Soolaariin meeshaa ammayyaa'aa humna elektiriikii maddisiisuu danda'udha. Meeshaan kun bakkeewwan hedduutti faayidaa irra oolaa jira. Naannoowwan gonkumaa ibsaan gahee hinbeeknetti namoonni haaluma salphaadhaan akka dhuunfaatti itti fayyadamuu danda'aniiru. Kanaaf namoonni hunduu kanneen bitachuu danda'an mala kanaan fayyadamuu danda'u jechuudha.

Kitaabni kun maqaan isaa Bilchina Miiraa kan jedhamu yoo ta'u, barreessaan kitaaba kanaa Doktar Iyyoob Maammoo jedhama. Kitaabni kun, qabiiyyeen isaa dhimmoota akka sammuu fi saayikooloojii faa faana kan walqabatu irratti kan ibsa kennuu dha.

Barcuma fakkii bineensa daggalaa fakkaatu irraa tolfame yookiin bocametu mul'achaa jira. Innis lafa irratti luka afuriin dhaabatee jira. Dabalataa, iddoon teessuma isaa gugda irraa ol fagaatee argama. Kara duubaan eegee fi fuulduraan wanta gaanfa fakkaatu qaba.

namoota baayyatanii hojiitti boba'anii jiranidha. Isaanis hojii qote bulaa keessaa tokko kan ta'e mala aadaatiin midhaan haamaa kan jiranidha. Akka kanatti hojjachuun ammoo dabo yookaan ammoo waanfala waliif haamuu jedhama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Daadhiin gosa dhugaatii aadaa ta'ee kan damma, biqilaa fi geeshoo irraa hojjetamudha. Dhugaatiin kun humna nama macheessuu of keessaa kan qabudha. Yeroo eebbaa, cidhaa, ayyaanaa fi guyyaa dhalootaa kan namaaf kennamudha.

Daree barnootaa barattoonni keessa hin jirredha. Kutaa kana keessa teessoon barattoonni irra taa'an toora tooran sirraa'anii jiru. Kan baruullee irra kaawwatanillee wajjumaan qulqullaa'ee sirreeffamee argama. Gabateen barsiisan irratti barreessu qulqullaa'ee qophaa'ee jira. Gara fooddaa daree kanaatinis biqiltuun magariisaan ni mul'ata.

Suuraa meeshaa shittoo foolii urga'aa qabu baatuudha. meeshaan kun halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u barreeffamni cinaacha isaa irraa halluu adiin katabamee jira. Meeshaan kun lafa hafatni isaa laastikiin hafamee jiru irra ta'aa jira.

Namoota jahaadha. Namoota kana keessaa dubartoonni lama kanneen taa'anii jiran, isheen tokko rifeensi ishee halluu diimaa kan ishee tokkommoo gurraacha kan ta'an harka isaanitti haguugduu godhatanii wal ilaalu. Isaan lama immoo ni dhaabatu. Namoonni lamaan hafan taa'anii gara lafaa gadi ilaalu.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Pirezedaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Doonaald Tiraamp kan jedhamuu fi umriin isaa nama baay'ee kan deemedha. Yeroo filannoo siyaasaa taasisaa turetti namni kun dorgomtuu isaa Kamaalaa Haariis waliin wal dorgomaa turan.

Boqqolloon madda galii qotee bulaati. Boqqolloon kun guddachaa kan jiru, sandaaboo kan baasee jiruu fi cirriiqquu asheetii ta'u kan agarsiisee jirudha. Boqqolloon karaa hedduun fayyadamuu ni dandeenya. Akka buddeenaatti, akaayii, mulluu fi asheetiitti ni fayyadamna.

Hiyyummaa ittisuuf lafa uumaan namaaf kenne irratti oomisha oomishuun gaariidha. Oomishni kun madda nyaataa qofaa ta'uu osoo hin taane, madda galiis ta'uun ni tajaajila. Kan asitti faca'ee jiru kun qaaraa jedhama.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee miidhagina yookaan immoo bareedina yemmuu ta'u, isaanis qaama namaa irratti yookaan immoo mana jireenyaa namootaa keessatti kan naqamanidha. Kaayyoon isaanii inni guddaan, miidhaginaa fi hawwatummaa bakka sanaa dabaluudha

Biqiloota keessaa kan yeroo baay'ee sararaan dhaabamu Qullubbiidha. Qullubbii kana sararaan dhaabuun yeroo kunuunfamu bishaan gahaafi xaa'oo gahaa ta'e akka argataniif baay'ee fayyada. Kun immoo oomishni gahaa ta'e akka argamuuf fayyada jechuudha.

Dhugaatiiwwan gosa addaa addaa naannoo keenyaa yookaan immoo manneen dhugaatii garaagaraa keessatti gurguramanii maallaqatti sharafaman, kanneen dhugaatii nama macheessuu danda'an of keessaa qabuu fi kanneen nama macheessuu hin dandeenyes ta'uu malu.

Magaalota keessatti sochii namaa dabalatee sochiin meeshaalee bakkaa bakkatti ni taasifama. Meeshaalee xixiqqoo ta'anii fi humna namaatiin bakkaa bakkatti socho'uu danda'an namni maashina sasalphaa kan akka kaarollaa fayyadamuun ni geejjibu.

Biyyi keenya namoota baay'ee dhimmoota hedduu irratti barsiifachuudhaan faayidaa irraa argachaa jirti. Kana jechuun fakkeenyaaf suphaa konkolaataa fa'aa namoonni hojjetanii ittiin jiruu isaanii gaggeeffatan hedduutu jira. Namoonni kun hojii kana irraa bu'aa guddaa argachuudhaan ofirra darbanii kan namoota biraa gargaaraa jiran hedduudha.

Bosona Mukkeen dhedheeroo qabuudha. bosona Kan keessatti margawwan lalisaa ta'an halluu magariisa qabanitu jira. mukkeen kana keessaa inni tokko maqaan Isaa Baargamoo jedhama. mukni Kuni baay'ee Kan dheerina qabuufi faayidaalee garagaraaf Kan ooludha.

Kun mooraa Giddugala Aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinneetti argamuudha. Mooraan kun gamoo guddaa kan hambaawwan seenaa Oromoo of keessaa qabu qaba. Bakkeewwan magariisa, dhagaa irraa boca garaa garaatiin kan hojjetame qaba.

Buufata fayyaa hawaasni naannoo waloon itti tajaajilamu. Fuuldura isaatti Maanguddoon gonfoo keewwatee harka kiisii kofoottu naqatee darbaa jira. Konkolaataan ambulaansii mooraa buufata fayyaa keessa dhaabachaa jirti. Buufata fayyaa duubatti mukkeen gurguddoo ni jiru.

Buddeen saayinaa irra diriire jiru irratti ittoon foonii, missiraa fi dinnichaa nammee nyaataaf qophaa'ee jira. Saayinaan nyaanni irratti qophaa'e kan halluu diimaa qabuu fi qarqara isaa irratti immoo halluu adii qabuudha.

Dhugaatii qaruuraa afur walbira jiraniidha. dhugaatiin Kun maqaan Isaa 'biiraa qulqulluu goorgissii'jedhama. dhugaatiin Kun alkoolii Kan of keessaa qabuufi nama macheessuu danda'uudha. duuba dhugaatii kanaa dhaabaan manaa halluu adii qabutu jira. qaruuraan. dhugaatii kana qabatan waan keelloo itti maxxanfamee jiru of irraa qabu

Namicha qofa isaa uffata halluu makaa diimaa, keelloo fi adii qabu uffatee dhaabbachaa jiruudha. Namichi kun harka isaa bitaa irratti faaya sibiilaa micciirraa jedhamu godhatee jira. Namicha kana booda namoota hedduutu dhaabbachaa jira.

Mana amantaa ortodoksii tawaahidoo keessatti hordoftoonni amantichaa yeroo hedduu fannoo qabachuudhaan bakkeewwan adda addaatti argamu. Ayyaanota isaan kabajan keessaa beekamoon kan akka ayyaana cuuphaa, ayyaana masqalaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Fakkii faaya mormaa kan hojjaan isaa dheeraa ta'ee fiixee isaa irraa booca jecha Oromoo jedhu qabuudha. Faayyi mormaa kun halluun duuba isaa jiru gurraacha dukkana yoo ta'u boca jechaa irra halluu keellootu jira.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Manni amantaa iddoo yookiin bakka namoonni sirna galataafi kadhannaa itti taasisaniidha. Manni amantaa giddu gala waaqeffannaa amantoonni waaqa isaanii itti waaqessanidha. Manni amantaa iddoo yookiin bakka qulqulluu namoonni araaraafi dhiifama waaqayyoon itti kadhatanidha.

Isheen kun dubartii barsiifata aadaatiin faayamtee jirtuudha. Hidhii ishee murtee meeshaa faayaa keessa galchattee jirti. Akkasumas, fuula ishee halluu adiidhaan dibattee jirti. Mataa isheefi morma isheetti meeshaa aadaa godhattee jirti.

Kuni aasxaa yuunivarsiitii Wallaggaati. Aasxaa kana gidduu fakkiin kitaabaa ni jira. Barreeffamni afaan Ingiliffaa fi Amaariffaa aasxaa kana irra kan jiruudha. Akkasumas, haalluu keelloo fi diiman aasxaa kana irratti ni jiru.

Meeshaan kun maqaan isaa jabanaa kan jedhamu yoo ta'u, jabanaan biyyee suphee irraa kan qophaa'uu fi ibidda keessa kaawwamuun akka jabaatu kan taasifamuu fi dhugaatii buna jedhamuun beekamu nama si'eessuuf fayyadu ittiin danfisuuf oolu dha.

Akka addunyaatti biyyoonni mootiidhaan bulan kabaja guddaa qabu. Biyyoonni kun mootii isaan irratti mo'ee jiru karaa garaa garaatiin kabaja isaaf qaban ibsatu. Kana jechuun haala uffannaafi meeshaalee inni itti fayyadamu irraa kaasee jechuudha. Wanti biraa immoo Gonfoo gatii guddaa qabu fayyadamuu isaati.

Dubartoonni haalluu gogaa fuulaa gurraacha qaban kun, uffata aadaa isaanii miidhagaa fi haalluu walmakaa qabu uffatanii akkasumas rifeensa mataa isaanii dhahataniifi gadi sirreeffatanii dhaabbatanii kolfaa fi haasa'aa akkasumas taphachaa jiru.

Biyya keenya keessa naannoo baadiyyaatti hanqinni ibsaa waanta jiruuf uummanni biyya kanaa humna kana fayyadamuudhaaf Motora anniisaa maddisiisu fayyadamuudhaan dhimma isaanii bahatu. Kanaaf jecha baasiin sababa kanaatiif bakka sanatti bahu baay'ee nuffisiisaadha.

Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taate adde Adaanach Abeebee yemmuu miidiyaaleef ibsa laataa jiran suura ka'eedha. Fuuldura isaanitti sagalee dabarsituu miidiyaalee kannee akka Faanaa, OBN , Waaltaafi kanneen kana fakkaatantu argama.

Kun maxxansa beeksisaati. Maxxansa kana irratti suuraa shamarree tokkoo kaa'amee jira. Karaa mirgaatiin immoo barreeffamni afaan Amaaraa "Fuula gogaatiif maal haa fayyadamnu? Mala salphaa" jedhu barreeffamee jira. Suuraan gosa dibataa garaa garaa karaa jalaatiin kaa'amee jira.

Uffannaa aadaa jechuun, haala siyaas dinaagdee hawaasa ta'e tokkoo kan ibsudha. Uffannaan aadaa uummata naannoo Tigraayi, uffannaa bifa baayyee miidhagaa fi hawwataa ta'edha. Isaanis rifeensa isaanii hojjechiifatanii, dibbee rukkutuun aadaa isaanii kabajachaa jiru.

Kun meeshaa barreeffamaa fi fakkii kaasuuf tajaajilu kan maqaan isaa qubeessaa jedhamuudha. Qubeessaan kun bifa diimaa fi bifa magariisa kan qabuudha. Karaa tokkoon ittiin barreessuuf kan oolu yoo ta'u, karaa biraan immoo kan ittiin balleessan ofirraa qaba.

Misooma qarqara daandiiwwan magaalaa Finfinnee haalaan hojjatamaa jira. Gama irratti gamoowwan adda addaa ni jiru. Moggaa daandii irratti meexxiin tarree galee dhaabachaa jira. Meexxii mataa isaa irratti huccuu magariisni maramee jira.

Namoonni kunneen taphattoota kubbaa miilaa yoo ta'an dirree isaanii keessatti shaakala sochii qaamaa fi kubbaa miilaa taasisaa jiru. Taphattoonni kunneen kan garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yoo ta'an, gareen kubbaa miilaa Adaamaa pirimeer liigii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jira.

Suuraa daandii gamoo guddaa darbii hedduu qabu tokko bira darbuudha. Daandii kana irra namoonni baay'een lafoo deemaa kan jiran yoo ta'u kanneen konkolaataa fi dhokkodhokkeen deemaa jiranis jiru. Gamoon mul'atu kun keenyan isaa fuullee halluu cuquliisaan faayyame.

Namoota hedduufi fe'iisa walirratti fe'ameedha. ba'aan Kuni Kan baachifama waan sibiila irraa hojjatamu Kan namni dhiibu gubbaatti. konkolaataan karaa irra deemaa jirus Jira. konkolaataa kana duubaatti mana baay'ee bareedaa ta'eefi halluu adii qabutu Jira.

Isheen kun ministeera fayyaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Liyyaa Taaddasee jedhamti. Dr. Liyyaan yeroo vaayirasiin koraanaa addunyaa irratti babal'atee ture keessa ministeera fayyaa hoogganaa turte. Duuba isheetiin aasxaa ministeera fayyaa Itiyoophiyaatu argama.

Galmee jechootaa fi galmee galchee kuusaa himaa jechuun, yeroo namni tokko waanta isa dhibe, yookaan immoo gaaffii isatti ta'e, irraa gaafatee argatu jechuudha. Isaanis yeroo barattoota sadarkaa barnootaa garaagaraa irra jirantu itti fayyadama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Namoonni kunneen namoota alaabaa biyyaalessaa Itoophiyaa qabatanii hiriira nagaa biyyoota alaa keessatti bahaa jiranii dha. Namoonni kunneen hiriira nagaa kan bahan gareen finxaaleyyii waraana banee ture Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay jedhamu hawaasa idil-addunyaatin akka hin deeggaramnee dha.

Isaan kun dargaggoota uffata aadaa Oromoo uffatanii waliin shubbisaa jiraniidha. Dargaggoonni kunneen uffata aadaa naannoo Wallaggaatti beekamu uffatanii jiru. Dhiira lamaa fi durba lama ta'anii waliin shubbisaa jiru. Naannoo mana jireenyaa baadiyyaatti shubbisaa jiru.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Mootummaan naannoo oromiyaa naannoo isaa guddisuuf tattaaffii taasisu keessaa tokko hundeeffama biiroo daldala oromiyaati. Loogoon biiroo kanaa cuquliisaa fi keelloo makaa akkasumas boca geengoo qaba. Loogoon kunis jalatti barreeffama qaba.

Iddoo qinxaaboon adda addaa fi fuduralee di kuduraaleen itti gurguramantu mul'achaa jira. Gommaan konkolaataa guddaa dallaatti hirkatee jira. Dallaa keessan konkolaataa adiin dhaabbatee jira. Barreeffamni afaan Amaaraan barraa'an mana irratti maxxananii jiru.

Cinaa daandii magaalotaa hojjatamaa jiru irra namoonni deemaa jiru. Daandii irra biyyoo diimaan bu'ee tuulamee jira. Too'ataan nageenyaa tokko motora oofaa jira. Gamoo giddaarri isaa daawwitii qofa ta'e gara harka bitaan ni argama.

Barreeffama Afaan Ingiliffaan ' Saafaariikoom'jedhutu fiixee gamoo irra jira. Barreeffamichi xiyya diimaan marfamee argama. Saafaariikoom dhaabbata abbaan qabeenyaa isaa mootummaa keeniyaa ta'ee dabalataan Itiyoophiyaa keessatti tajaajila bilbilaa kanneen waamicha sagalee fi ergaa kan kennuudha.

Barreessaa gamtaa Afrikaa duraanii obbo Muusaa Faaqii xiyyeeffannoon as ilaalaa jiru. Mataan isaanii rifeensa adiin uwwifamee jira. Kootii gurraachaa fi jalaa uffata adiin uffatanii jiru. Duuba isaanitti alaabaan gamtaa Afrikaa dhaabbatee jira.

Simbirri xiqqoon takka sammuu walakkaa gafarsaa irra teessee jirti. Gafarsi gaanfi isaa ol garagalaan tokko dhaabbatee as ilaalaa jura. Gafarsi bineensa bosonaa ta'ee bifaan kan qotiyyoo manaan wal fakkaatudha .

Baankiin bakka maallaqa namoota olkaawwatan harkaa fuudhee, namoota yookiin dhaabbattoota maallaqa ittiin hojjachuu barbaadaniif liqeeessudha. Yeroo maallaqa dhiyeessus dhala guddaa irra gochuudhan bu'aa isaa guddifachaa adeemsa. Baankiin Amaaraa baankii dhiyeenya hundeeffaman keessaa tokko ta'ee, baankii saffisa guddaan guddachaa jiruudha.

Irreechi ayyaana baay'ee guddaafi hirmaattota lakkoofsaan hedduu ta'an kan qabu, innis waggaa waggaan hawaasni Oromoo malkaatti bahee kan kadhatudha. Irreechi abbaa gadaafi haadha siinqeen kan banamu yemmuu ta'u, innis waaqeffannaa uumaati.

Manni kun, mana gurgurtaa yookin suuqii meeshaaleen barreeffamaa garaa garaa fi meeshaaleen ijaarsaa keessatti gurguramaa jiruu dha. Meeshaaleen kunneen meeshaalee barreeffamaa kan akka:qalama mukaa, qalama keenyaanii ,dabtara ,waraqaa fi kanneen biroo hedduu faa dha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Ilbiisonni tokko mana keessa jiraachuudhaan namaaf kennuu dhiisuu ni danda'u. Isaan keessaa kan akka tafkii fi tukaanii tokkodha. Ilbiisota kana keemikaalli biifamuun dhabamsiisuu yookiin hir'isuu danda'u urgooftuu kanadha. Innis mana kuusaa qorichaa jira.

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadhan. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaanifi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Weellistoota jechuun, namoota ogummaa muuziqaa qabanii fi akkasuma illee sagalee muuziqaa sana waliin deemu kan qabanidha. Weellistoonni walaloo seenaa, duudhaa fi haala wal bulchiinsaa hawaasa tokkoo bifa muuziqaan kan itti weellisanidha.

Kopheen dhiirotaa danuu waan ta'eef filannoo isaanii irratti hundaa'uun bitachuu ni danda'u. Kopheen kun halluu sadiidhaan faayamee hojjetamee jira. Isaanis: keelloo, gurraachaa fi adiidha. Irra keessaan uffata irraa hojjetamee kan jirudha.

Minjaala bunni irratti buufamu, kan shinii bunaa baachuuf oolu yommuu ta'u, mi'a baay'ee bareedaa ta'ee fi muka irraa kan tolfamedha. Mana keessatti itti tajaajilamuu qofa otoo hin taane akka miidhaginaatti illee mana bareechuu kan danda’udha.

Biyyi keenya Itoophiyaan, gola sabaa sablammootaa fi uummattootaati. Akkuma saba sablammootaa fi uummattootaati addaa addaa jiran, aadaan uffaannaa, aadaan nyaataa, aadaan fuudhaa fi aadaan heerumaa bakka bakkatti garaagarummaa kan qabuudha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Missirri akaakuu midhaan ittoof qophaa'u keessaa tokko ta'ee, mana bittaa fi gurgurtaatti madaala hangaatiin kan gurguramudha. Missirri kun gatiin isaa qaala'aa waan ta'eef, warra daldalaniif bu'aa, warra bitaniif immoo ba'aadha!

Bakki bittaa fi gurgurtaa midhaan nyaata ittoof ta'uu kun biyya hundumaa keessatti kan argamudha. Kunis sababa namni ittoo malee jiraatu waan hin jirreefidha. Urgooftuuwwan garaa garaa kana irratti namoonni kun qarshii walitti kennaa jiru.

mana lama ta'ee wal cinaa jiru argaa jirra. innis manoota gurguddaa ta'an yoo ta'an kan isaan irraa ijaarramanis muka, qorqoorroofi biyyoodha. namni tokko ammoo baha harka lamaanitti baattee mana kana gidduu deemaa kan jirtudha.

suuraa kana irratti kan argaman pilaastikiiwwan qilleensaan guutamanii bololi'an kan nutti agarsiisu dha. pilaastikiiwwan kunniin halluu akka diimaa, magariisa, cuquliisaa, siddisaafi keelloo fa'a kan ofkeessatti qabudha. daa'imman ittiin taphachuufi mana ittiin miidhagsuuf kan itti fayyadamnudha.

Biiroon mootummaa yookiin nama dhuunfaa kutaalee hojii ni qabaatu. Kutaan kun kutaa namni dhuunfaa hojiilee kompiitaraan wal qabatan itti hojjetudha. Kompiitarri minjaala kana irra taa'ee jiru, keessummoota simachuuf kan gargaarudha.

Ispoortii jechuun wanta fayyaa namaatiif akkasumas illee akka madda bohaartiitti nama fayyadudha. Ispoortiin kunis gosaawwan addaa addaa kan of keessaa qabu ta'ee bakka garaagaraatti kan adeemsifamudha. Akka fakkeenyaatti tapha kubbaa miilaa, fiigicha fi tapha kubbaa saaphanaati.

Xurumbaa yookiin Afuuftuun meeshaa aadaa labsii yookiin oduu boo'ichaa ummata bal'aa biraan ga'aniidha. Afuuftuun yeroo baay'ee gaanfa horii fi sibiila irraa tolfama .Afuuftuun lafa seeraamikiin irra hafame irra taa'ee jira.

Namoonni abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kan jiranidha. abbaa manaa fi haati manaa kun ijoollee sadii kan qabaniidha. ijoolleen isaanii kun ijoollee dubaraa qofaadha. akkasumas haati manaa kun ijoollee isheef nyaata kennaa jirti. ijoolleen kun baay'ee bareeddi!

lafa mukeetiin gara garaa kana dura irraa gubatan amma garuu lafa kana irra biqiltuun kan jiru argaa kan jirrudha. biqiltuun kunis maqaan isaa warqee jedhamuun kan beekkamudha . warqeen kun ammoo nyaataaf kan ooludha.

Isaan kun namoota baadiyyaa garaa garaa oomisha isaanii gurgurtaadhaaf gabaatti dhiheeffatanii jiraniidha. Dhiironnis dubartoonnis gurgurtaaf dhiheeffatanii jiru. Wantoota kanneen akka qullubbii adii, qullubbii diimaa, mixmixa, qoraanii fi wantootni biroos ni argamu

Sirbi aadaa, duudhaa, seenaa fi haala siyaas dinaagdee hawaasa tokkoo himuu keessatti baayyee murteessaadha. Weellisaan Kun, weellisaa lafaa ol dhufaa fi sirboota hawaasa Oromoo giddu gala shawaa kana irratti kan sirbedha.

Bakka bashannanaa magaalaa finfinnee haroomsuuf jecha yeroo dhiyootti hojjattaman keessaa tokkodha. Maqaan isaas Inxooxoo Paarkii jedhama. Baay'ee bareedaafi kan sammuu namaa haroomsudha. Namoonni achitti deemanii bohaaranii gammadanii suuraa yaadannoof fudhatanii deemu.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Dubartii magaala taatedha. dubartiin Kun uffataan mataa ishee hidhattee jirti. rifeensa ishee Kan dheerina giddu-galeessa ta'e qabuufi gurraacha ta'e mul'istee jirti. guutuun morma ishee faayaan Kan miidhageedha. haalli uffannaa isheen ittin uffatte aadaa mul'isa.

Dirreen kun dirree baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. dirree kanarraa wantoota addaa addaa argaa jirtaa. Dirreen kun dirree magariituu bareeddu kan irraa jiraachuuf nama hawwisiistudha. akkasuma dirree kana irraa karaa keessa baafatee jira.

Namoonni tokko tokko gaafa miidhaan irra gahe namni namoonni biroon bakka namoota Sanaa bu'anii miidiyaaleef biyyaa irratti bahuun uummata sanaaf sagalee ta'u. Kunis sagaleen isaanii sun dhiibbaa kan uumuu fi jijjiirama fiduu kan danda'udha.

Daa'imman barnoota oolmaa daa'immanii xumuran eebbifamaa jiru. Daa'imman hunduu uffata eebbaa gurraacha hidhatanii abaaboo harkatti qabatanii gamtaan suura ka'aa jiru. Kana malees, gonfoo eebbaa mataatti kaawwamu gurraacha keewwatanii dhaabachaa jiru.

Weellisaan Teewoodroos Kaassaahuun weelluu Afaan Amaaraan sirbuun hedduu beekama. Maqaan masoo isaa Teedii Afroo dha. Weelluu Afaan Amaaraan alatti kan Afaan Oromoos ni qaba. Gubbaan uffata gurraacha uffatee harka isaa walitti maratee seeqaa jira.

Namoonni kunneen aangawoota mootummaa fedraalaa fi naannolee Itoophiyaa dha. Namoonni kunneen muummicha ministeeraa Doktar Abiy Ahimad, itti aanaa muummee ministeeraa Obbo Dammaqa makonnin fi aangawoota mootummaa federaalaa fi naannolee garaa garaa hedduu dha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Konkolaataa waraanaa baay'ee kan buufata leenjii loltummaa keessa fe'umsaan dhaabbachaa jiruudha. Konkolaataan kunneen toora galee uffatni itti maramee dhaabbata. Naannoo konkolaattota kanaa waraanni muraasni uffata seeraa kan waraanaa uffatanii dhaabbachaa jiru.

Habiliin gosa meeshaa miidhaginaa gruu kan morma keenyatti uffannuu fi akkaataa qabeenya keenyaa irratti hundaa; uun gosa adda addaa argachuu dandeenya. Namoonni baay'ee sooreyyii jedhamanii yaadaman diyaamandii yoo godhatan kaan immoo warqii kaawwatu.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha ni dubbisu.

Gamoo guddaa sababa umurii isaan halluun keenyan isaa irra jiru jijjiiramee jiruudha. Gamoon kun hambaalee seenaa keessaa tokko yoo ta'u yeroo hammaa kana namoota baay'een daawwatama. Naannoon gamoo kanaa akkuma gamoo kanaa killaan isaa illee dulloomeera.

Bineensa bosonaa yommuu ta'u Gadamsa jedhamuun kan beekamudha. Gadamsi bineensa bosonaa kan paarkii gaarreen baalee fi paarkiiwwan biroo keessatti argamu yommuu ta'u, turistoota hawwachuun baay'ee beekama. Gaanfa dhedheeraa fi micciiramaa ta'e qaba.

Siyaasa jechuun, muuxannoo yookaan immoo hubannoo dhimma biyya tokko bulchuu fi ceesisuuti. Qaamonni mootummaa, namoota abbootii siyaasaa biyya kana gaggeessuufii boruu biyya tokkoos har'a irra dhaabbatanii raaguu danda'anidha. Guddina biyya tokkoof siyaasti murteessaadha.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Iddoo kanatti muummicha misteeraa fi namoota hoggansa addaa addaa kan hoggananiidha. namoonni fuullee walii taa'uun ykn gamana fi gamas taa'anii waliin mari'achaa ykn yaada wal jijjiiraa jiranidha. muummichi misteeraa kun namoota kana mariisisaa kan jirudha. akkasumas namoonni bishaan of bira kan qbanidha.

Isaan kun dargaggoota nama lama; dhiira tokkoo fi durba tokko kan walii wajjin taa'aa jiraniidha. Dargaggoonni kunneen lamaan isaanii uffata aadaa Oromoo uffatanii jiru. Inni dhiiraa dabbasaa isaa filatee intalattii hammatee taa'ee jira.

Baankiin daldala Itoophiyaa fayyadamtoota isaa gammachiisuudhaaf tajaajiloota addunyaan kun yeroo ammaa itti fayyadamaa jirtu hordofuudhaan maamila isaa biraan gahaa jira. Kanaaf fayyafamtoonni baankichaa tajaajila si'aawaa ta'e argachuu danda'aniiru. Bilbila ofiitti dhimma bahuudhaan tajaajila hedduus argachuu danda'aniiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Daree barnootaa keessatti barattoonni barataa yemmuu jiranuu harka baasanii gaaffiif deebii kennaa jiru. Barataan fuuldura kana taa'aa jiru harka tokkoon gurra qabatee harka isaa biroo ol baasaa jira. Hundi isaanitu shurraaba diimaa uffatanii jiru.

Bilbilli meeshaa elektirooniksii keessaa tokko ta'ee, taajajila bilbiluuf kan ooltuudha. Bilbilli wanta yookiin meeshaa elektirooniksii xiqqoo namoonni namoota fageenyarratti argaman, qilleensarratti ittiin qunnamaniidha. Namni tokko dhaamsa yookiin ergaasaa nama fageenyarra jiruun ga'uuchuuf, qaaman osoo hin deemin, bilbila fayyadamuun biraan ga'ata.

Yeroo ammaa kana magaalaa finfinnee keessatti tajaajilli baaburaa guddaatu kennamaa jira. Sababni isaas jiraattonni magaalichaa kan yeroo kaan konkolaataa eeguudhaaf karaa irra sa'aatii dheeraa dhaabbachaa oolan amma garuu yeroo tokkotti namoota hedduu keessummeessuu kan danda'an baaburatti fayyadamuudhaan sa'aatii isaaniitti fayyadamuu danda'aniiru.

Bineensonni bosonaa kunneen, jeedala diimtuudha. Jeedalli diimtuun boca qaamaa fi bifa saree manaa madaqan fakkaatan kan qaban yoo ta'u, yeroo baay'ee lafa gaaraa irra jiru. Jeedalli diimtuun foon bineensota biroo soorachuun jireenya isaanii jiraatu.

Biyyi tokko hawaasa aadaa fi duudhaa isaa uffataan ibsu dirqama ni qabdi. Dubartiin kun uffata aadaa baay'ee miidhagaa uffattee gara asiitti kan adeemaa jirtudha. Kunis bakka agarsiisa fashinii ammayyaa kan ta'edha.

Namoonni kunneen qaamolee nageenyaa naannoo jiraatanitti leenji'anii nageenya naannoo isaanii kabajsiisanii dha. Namoonni kunneen, maqaan isaanii milishaa jedhamuun beekamu. Milishaan nageenya toora mana jireenya isaanii kabajsiisuu keessatti gahee guddaa kan qabaniidha.

Baaburri addunyaa kana irratti tajaajila guddaa kennuudhaan beekama. Yeroo tokkotti meeshaalee hedduu baachuudhaan bakkaa bakkatti sochoosuu danda'a. Kun immoo waantota biyya tokkoof barbaachisoo ta'an ittiin dhiyeessuudhaaf bay'ee murteessaadha. Kana malees geejiba namaatiifis filatamaadha.

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun immoo baatii manaa bifa ammayya'aa ta'een uwwifamee jiru kan agarsiisudha. kunis immoo halluu buburree adiifi diimaan walmakaa kan qabu yoo ta'u kunis immoo daran miidhagina isaa dabaluu danda'ee jira.

Shamarran babbareedoon lama dhagaa xiyyaa marsanii dhaabatanii I ilaalaa jiru. Dubartiin takka korojoo harkatti baattee jirti. Isheen biroon immoo dugdatti baachaa jirti . Isaanii achi mukkeen gurgudoon hedduun dhaabbitti dullooman ni argamu.

Midhaan kuni boqqolloo jedhama. Boqqollon kuni haalluu adii fi keelloo kan of irraa qabu yoo ta'u, kara duubatiin ammoo qolli boqqoolloo kan jiruudha. Qolli boqqolloo kuni haalluu magariisa kan qabuudha.

Bakki kun giddu gala magaalaa yoo ta'u, namoonni hedduun asfaaltii irra socho'aa jiru. Namoonni kunneen namoota ariitiin daandii isaanii qabatanii bakka garaa garaa adeemaa jiran yoo ta'u, konkolaattonni tajaajila hawaasaaf kennan yokin taaksii jedhamanis deemaa jiru.

Iddoo kanatti namoota sadii kan taa'an argamaa jira. namoonni mana cuunfaan addaa addaa itti gurguramu keessa taa'anii ajajatanii kan jiranidha. akkasumas namoonni kun bifti isaanii diddiimoo kan taa'aniidha. iddoo kanatti intalli tokko koffiyyaa bareedaa mataa ishee irra kaawwattee jirti.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Akka biyya keenyaattu gabaan lukkuu akkuma gabaa beelladoota kaanii mijachuudhaan namoonni akka keessatti daldala isaanii gaggeeffatan taasifamaa jira. Bakki kun namoonni baay'een kan irratti hojjetan waanta ta'eef namoota baay'eetu bakka sanatti argama.

Baankiin Birhaan jedhamu biyya Itoophiyaa keessatti kan argamu yommuu ta'u, yeroo yerootti dorgommii garaa garaa baasuun badhaasa moo'attootaaf kan dhiyeessudha. Baankiin kun yeroo dhiyoo dhaabachuudhan maamiltoota kan horachaa jiru dha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Minjaalli kompiitara ofii irra kaa'atanii dubbisuuf, hojiilee sarara qilleensaa hojjechuuf, barattoota ittiin barsiisuu fi kannneen kana fakaataniif kan gargaarudha. Innis muka irraa kan tolfamu yeroo ta'u, boca gaariin kan namaaf dhiyaatudha!

Teessumni hirkoo qabu bifaa fi boca garaa garaan hojjetamuu ni danda'a. Teessumni kun hirkoo kan qabu, ol dheeraa fi luka afur baay'ee dheeratu kan qabudha. Teessuma akkasii irra daa'imman taa'uu hin danda'ani!

Itoophiyaan fiigdota hedduu kan dorgomanii moo'atan hedduu qabdi. Akka dubartootaatti Warqineesh Iddeessaa tokko yoo taatu, nama gulantaa fiigichaa olaanaa sa'aatii gabaabaa keessatti xumurtedha. Badhaasa warqii medaalaa badhaafamuun injifannoo biyya ishee mirkaneessiteetti.

Namni uffata jiinsii uffatee kophee olka'aa irra dhaabatee jira. Bukkee nama sanaa yookiin gara mirga nama sanaatti kopheen kan bira bifa gurraacha qabu ni mul'ata. Namni sun kophee sana lukatti godhattee akka ilaallachaa jirtu agarsiisa.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee biiroo fi manaati. Meeshaaleen kunneen teessoo 'pilaastika irraa' hojjatamee fi minjaala muka irraa hojjatame yoo ta'an, meehaalee hedduu bareedanii fi mijaa'ina qabanii dha. Meeshaaleen kun yeroo dheeraaf irra ta'anii hojii hojjachuuf fayyadu.

Moseen shukkaaraa biqiltuu baala hiddaa fakkaatu kan qabuu fi ofii isaa immoo sanyii hiddaa kan ta'edha. Mosee kana affeelanii nyaachuun ni danda'ama. Gara waarshaa deemees immoo daakuu ta'uudhaan maamiltootaaf qoodamuu ni danda'a.

Namoonni gaa'ela isaanii yeroo hundeeffatanis aadaa uummata naannoo isaanii hordofuun kan taasisanidha. Namoonni kun lamaan uffata aadaa naannoo Tigiraayi uffatanii suuraa ka'aa jiru. Lamaan isaanii iyyuu sirriitti miidhaganii ka'aa jiru!

Abukaadoon yeroo ammaa biyya keenya keessatti tajaajila guddaa kennaa jira. Waanti kun akka nyaataatti qofa itoo hintaane akka dibataattis fayyadaa jira. Kana malees gara biyya alaatti gurguramuudhaan sharafa alaa biyya keenyaaf argamsiisuu danda'eera.

Kun meeshaa aadaa ogummaa harka namaatiin qofa hojjetameedha. Meeshaan kun marga jajjabaataa irraa fo'aa bifa garaa garaa qabu fayyadamuun, boca garaa garaa itti baasuudhaan kan hodhamuudha. Nyaataafi wantoota garaa garaa keessa kaa'uudhaaf tajaajila.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Addunyaan waaqeffattoota garaa garaan kan guuttedha. Isaan keessaa waaqeffattoonni Ortoodoksii tokko yoo ta'an, luboota amantii isaaniitti daran ciccimoo ta'an kan qabdudha. Luboonni kunneen fannoo baatanii gadi jedhanii kan kadhachaa jiranidha.

Mucaan durbaa bareedduu diimtuun kun kan baay'ee akka ajaa'ibaatti miidhagduudha. mucaan durbaa ykn intalli durbaa kun kan nam hawwisiistuudha. akkasumas sinboo qabeettii kan taateedha. intalli kun uffannaan isheen uffachaa jirtu kun uffannaa aadaa kan taheedha. uffannaan kunis halluu sadii kan qabuudha.

Feesbuukiin miidiyaalee hawaasummaa namoonni hedduun hordofan keessaa isa tokkodha. Inni barreeffamoota , suuraalee fi suur-sochii adda addaa irratti qooduuf tajaajila. Halluu cuquliisa irratii ' feesbuukii ' jedhamee barraa'ee jira. Hiikni Feesbuukii Afaan Oromoon fuula kitaabaa jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee bitanii nyaachuun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa hedduu kan qabudha. Fuduraa fi kuduraaleen kunneen mana bittaa fi gurgurtaa suupper maarketii keessatti kan argamanidha. Isaanis madda galii daldaltootaa ta'uun tajaajilu.

Namoonni kunneen, namoota aangawoota mootummaa ta'an kan damee barnootaa irra hojjatan yoo ta'u, hojjattoonni fi hooggantoonni ministeera barnootaa Itoophiyaa akkasumas aangawoonni dhaabbata barnootaa olaanoos ni jiru. Ministeerri barnootaa, Piroofeesar Birhaanuu Nagga fi pireezidantiin yuunivarsiitii finfinnee Doktar Saamu'eel Kifleenis ni jiru.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Fakkii mana dulloome kan guutuu isaa irratti margi biqilee irratti gogee jiruudha. Manni kun guutuu isaa irraa wanta danaa mataan isaa qara ta'e qaba. Naannoo mana kanaa biqiloonni baala magariisa qaban baay'eetu jiru.

suuraa kana irratti kan arginu kun golgaa manneen ammayya'aa keessatti argamudha. golgaan kunis halluuwwan gosa gara garaa irraa hojjetamuun isaafi haala nama hawwatuun sirreeffamuun isaa daran caalaa akka nama hawwatu isa taasisee jira.

Namni mana tokko ijaaru gaafa meeshaa ittiin simmintoo fayyadaman argate sirnaan itti fayyadamuun mana sana bareechee hojjachuu qaba. Meeshaan ittiin simmintoo lassanan sun bocni isaa shiboo jallaa kan fuulduraan pilaastika qabudha.

Naannon kuni iddoo lafa amantaan itti gaggeeffamuudha. Namootni iddoo kanatti kan argamanii fi dhaabbachaa kan jiraniidha. Haallun akka magariisaa, keelloo fi diimaa ni jiru. Daandin gara mana amantaa kana geessu kan jiruudha.

Kitaabni kun kan baay'ee ajaa'iba taheedha!kitaabni qubee Afaan Oromoo katabamee kan jiruudha. kitaabni kun kan inni of keessatti qabu waa'ee seensa eenyummaa Oromoo kan ibasuudadha. kitaabni kun barreessa kitaaba kanaa maqaan isaa Dirribii Damusee kan jedhamuudha.

Konkolaataa fe'iisaa halluun Isaa magariisa ta'e karaa konkolaataa irra deemaa jiruudha. Konkolaataan kun garri jala isaa halluu gurraacha qaba. Duuba isaatti mana halluu diimadhaan ijaarametu jira. Konkolaataan Kun fe'aa irraatti fenee adeemuuf gargaara.

Agarsiisa faashina uffataa irratti shamarreen takka huccuu gabaabaa sarbaa ishee irratti hafu hidhattee waltajjii irra deemaa agarsiisaa jirti. Kana malees, harka ishee gara mirgaan korojoo gogaa irraa tolfame harkaan qabdee deemaa jirti.

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun gosa bineeldota manaa keessa isaan tokko kan ta'an re'oota kan agarsiisudha. re'oonni baay'inaan naannoo badiyyaa lafa qilleensa ho'aa qabu keessatti baay'inaan oomishamu. sababiin isaa mukeen akka laaftoo fa'a irraa baala funaannatu waan ta'eefi.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dajaneen ogeessa gaazexeessaa kan dhaabbata OMN irra nama hojjetu yemmuu taatu, innis nama hojii isaatti baayyee cimaa ta'edha. Innis kan argamu, nama xinxalaa siyaasaa biyya keenyaa Oobboo Jawaar Mahammad waliin.

Teessumni hirkoo qabu kun muka irraa ogeessa muka soofuutiin kan hojjetamudha. Teessumni kun muka akka birbirsaa, waddeessaa fi baargamoo irraa hojjetamuu kan danda'udha. Teessuma kana halluu fi dibata biroon miidhagfama.

Meeshaan elektirooniksii qaamolee kompiitaraa keessaa tokko ta'e kun maqaan isaa kiiboordii jedhama. Kiiboordiin qaama kopiitaraa barreeffamoota kan akka:qubee, mallattoolee fi lakkoofsa ittiin barreessuuf fayyaduu dha. Kiiboordiin kompiitaraa kun, kan kompiitara deeskitooppii hin sochoonee dha.

Shamarree bareedduu diimtuun kophaa ishee teessee masoobii irratti laaqana soorachaa jirti. Dudduuba ishee teessoo namoonni irrataa'aan hedduun ni jiru. Kana malees, dargaggeessi tokko dudduuba ishee taa'ee jira. Kophaa taatus seeqaa laaqana ishee soorachaa jirti.

Biyyi keenya yeroo ammaa tajaajila waraqaa eenyummaa dijitaalaa kennuudhaan uummata ishee to'achuu danda'aa jirti. Biyyi kun lammiilee isheetiif waraqaa eenyummaa kana kennuufiin ishee waliin dhahinsi odeeffannoo dhuunfaa akka hin uumamneefis fayyaduu danda'a.

Namootni daandii gubbaa deemaa jiru. Namootni kunneen dugda isaanitti ba'aa baatanii deemaa kan jiraniidha. Naannoo kanatti mukkeen gosa garagaraa fi biqiltootni ni jiru. Hoolotni daandii kana cinaa marga dheedaa jiru.

Itoophiyaan biyya saba danuu qabdudha. Namoonni kunneen uffata tokkummaa biyya isaanii ibsu uffatanii daandii irraa dhaadachaa adeemaa jiru. Seenaa keesatti tokkummaan sabaa diina biyya irraa qolachuu akka danda'amu dhugaa bahameera.

Iddoo kanatti kuduraa fi muduraa addaa addaatu jira. muduraan kun raafuu maraa kan jedhamuudha. akkasumallee bifti isaa magariisa kan taheedha. raafuu kun baay'ee oomishamaa kan jiruudha. raafuun kun faayidaa hedduu kan qabuudha. innis nyaataaf kan tahuudha. raafuun kan hagam baay'ata!

Dargaggoonni konkolaataa fuuldura dhaabbatanii sochii agarsiisaa jiru. Konkolaataa guddaan tokko duuba ijoollee kanaa dhaabbatee kan jiruudha. Daandin naannoo kanatti kan argamuu fi qarqara daandii kanaatti mukkeen gosa garagaraa kan jiruudha.

Saawwan gidduu iddoo tokkotti kunuunfamaniidha. saawwan Kuni iddoon itti nyaatan adda addaan hojjatameefii kan kunuunfamaa jiraniidha. isaan keessaa saaawwan lama halluu gurraacha ta'anii adii xinnoo ofirraa qabu. isaan kuun immoo adii ta'anii gurraacha xinnoo ofirraa qabu.

Namoota uffata bitatan fedhii isaanii irratti hundaa'uun daldaltoonni wayyaa nama nam-tolchee fakkaatutti uffisanii dhaabu. Uffatni kun kan dubartootaa yoo ta'u, warri jaalatan ilaalanii akka bitataniif dhaabbachiifamee jira. Warri wayyaa hodhanis akkasuma godhu!

Iddoo kanatti buna danfee shiniitti buufamee jiru argamaa jira. bunni kun buna baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa taheedha. shiniin bunni itti buufamee jiruu fi baataan shinii kanaa bifni isaa wal fakkaatadha. bunni faayidaa guddaa dhala namaatiif Kenna.

Namoota fiigicha fiiganii walduraa duuban galanidha. Isaanis fiigicha waan xumuuraniif suksukaa kan jiranidha. Fiigichi kun biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti atileetonni biyya keenya Itiyoophiyaa kan injifannoon xumuuruun biyya isaanii itti waamsisaniidha.

Faaya jechuun, waantota miidhagina naannoo keenyaa akkasuma illee miidhagina mana jireenyaa keenyaa bareechuu danda'anidha. Faayi waantota halluu mimmiidhagoo qaban, barreeffamoota garaagaraa irraa kan hojjetamanidha. Faayi Kun yeroo sagantaa kabaja guyyaa dhalootaa argisiisa.

Asfaaltii kana irra konkolaattota gosa garaa garaatu deemaa jira. Konkolaataan gaarii jedhamuun waamamu fardaan kan harkifamuu fi konkolaataan humna boba'aatin hojjatuus ni jira. Gaariin mukkeen irraa fi gommaa pilaastikaa irraa kan hojjatamu yoo ta'e baadiyaa fi magaalota xixiqqoo keessatti tajaajila kenna.

Mana amantaa bareedduu tokko kan mukeen baala magariisa qaban gidduutti ijaaramtee jirtuudha. Manni amantaa kun gamoo kan taate yoo ta'u halluu garaa garaan faayyamtee jirti. Naannoo mana amantaa kanaa manneen kan biroon illee ni jiru.

Magaalaan jireenyaaf mijattuudha gaafa jedhamu waamalee miti. Sababni isaas namoonni maallaqa qaban kuduraalee gosa garaa garaa bakka tokkotti argachuudhaan maallaqa isaaniitiin bitatanii nyaachuu danda'u. Kun immoo oomishni isaa akka baay'atuufis sababa ta'a. Kana jechuun namoota hedduudhaan barbaadama waanta ta'eef jechuudha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Amantaan Ortoodoksii barsiifata fi hubannaa wal fakkaataa kan barsiisudha. Namoonni kunneen uffata amantichaa uffatanii mana amantaatti kan argamanidha. Amantii durii kaasee ture, kan naamusaa fi gara laafummaa barsiisuu keessatti qooda fudhatudha.

Oromoon hayyoota barruuwwan garaa garaa barreessuu danda'an hedduu qabdi . Kitaabni " Yoomi laata?" jedhu kun nama Isaayyaas Hordofaa jedhamuun kan barreeffame yoo ta'u, bilisummaan saba Oromoo yoomi kan jedhu ergaa of keessaa qabudha.

Asxaan kun, asxaa biiroo bishaanii fi inarjii Oromiyaati. Asxaan kun haalluu cuquliisa adii irraa kan hojjatamee fi dudduuba adii kan qabu yoo ta'u, fakkiilee kan akka:odaa, sibiila utubaa elektirikaa fi ujummoo sibiilaa kan bishaanii faa of irraa qaba.

Namni siyaasaa kun, maqaan isaa Obbo Adam Faaraah kan jedhamu yoo ta'u, nama siyaasaa paartii badhaadhinaa keessatti aangoo guddaa qabuu fi paartichaa itti aanaa pireezidantii ta'uun tajaajilaa jiruu dha. Obbo Adam faaraah, dhalataa naannnoo Somaalee biyya Itoophiyaati.

Kitaabni kun, kitaaba barnootaaf qophaa'e yoo ta'u, dhimmoota siyaasaa irratti barnoota kan dabarsu dha. Maqaan kitaaba kanaa afaan Ingiliiziin Studying Politics kan jedhu yoo ta'u, afaan Oromootti yeroo deebi'u siyaasa qo'achuu jechuu dha.

Teessoo mukaafi ispoonjii irraa hojjatamedha. halluun mukaa teessoo Kun irraa hojjatamee diimaadha. gudduu teessoowwan sadeeniitti minjaala halluu diimaa qabutu jira. lafni inni irra kaa'amee jiru biyyee yoo ta'u margi halluu magariisaan naannawa sanatti ni argama.

Kuni kitaaba asoosamaa kooticha kota'ame jedhuudha. Barreeffamni afaan Oromoo kitaaba kana irra kan jiruudha. Barreessan asoosama kanaa Beekan Gulummaa Irranaa nama jedhamuudha. Kitaaba kana irratti haalluu gosa garagaraa kan jiraniidha.

Fiigicha karaa dheeraa fi karaa gabaabaa fiiguun namoonni injifannoo biyya Itoophiyaa mirkaneessan hedduutu jiru. Isaanis shaakallii hedduu keessa darbuudhaan akka ta'e, seenaan lafa ni kaa'a. Namni kun fiigicha karaa dheeraa fiigee xumuree jira.

Iddoo kanatti dubartoota argaa jirra. dubartonni uffannaa aadaa uffatanii toora ykn hiriiraan galanii kan jiranidha. dubartonni kun harka isaaniin mudhiin isaanii qabatanii hiriiraan dhaabbataa kan jiraniidha. dubartonni kun baay'ee gammadaa kolfaa kan jiranidha.

Qonnaan bulaa jabaa oomisha isaa sirnaan sassaabee aduun qoorsaa jiruudha. Qonnaan bulaan kun oomisha isaa kana siree ijaaree afaa immoo afee haala qulqullina qabuun aduutti gogsaa jira. Qonnaan bulaan kun mataa isaa irraa kephee meexxii irraa hojjetame qaba.

Akka addunyaa keenyaatti warreen dhimma qonnaa irratti hirmaatan yeroo ammaa guddina Teekinooloojii mul'achaa jiruun waantota hojii isaanii salphisuufii danda'an hedduu isaa argachuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf meeshaan midhaan dhahu dadhabbii qonnaan bultootaa baay'ee xiqqeessuu danda'eera.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Magaalaan walaayittaa sooddoo kan uummata Kibbaa keessatti argamu, gumii kubbaa miilaa mataa isaa qabudha. Gumiin kun alaabaa mallattoo gumii kubbaa miilaa magaalaa biraa irraa adda isa baasu kan qabu dha.

Yeroo ammaa kanatti ammayyummaan wal qabatee wanti baramaa dhufe tokko manneen jireenya ofii bosonaa fi bakka ilaaluuf namatti tolutti ijaarrataa jiru. Bakkeen kun garuu naannoo biraa irraa kan adda ta'u gatiin isaa baay'ee qaaliidha.

Manneen halluu walfakkaataadhaan ijaaramaniidha. manneen Kuni halluu diimadhaan ijaaaraman. manneen Kuni bosona magariisaan marfamanii argamu. guutummaan naannawa maneenii margaafi mukkeeniin Kan bareedeedha. manneen biroos manneen halluu diimaa qabanirraa siiqanii ni argamu. daandiin bal'aan tokkos manicha bukkeedhaan darba.

Namoonni kunneen qaamolee nageenyaa dha. Qaamoleen nageenyaa miseensa poolisii naannoo yoo ta'an qaamoleen kunneen meeshaalee waraanaa isaanii harka isaanitti qabatanii makiinaa yookin konkolaataa tokko bitaa fi mirga isaa goruun deemaa jiru.

Suuqiin yookiin supparmaarkettiin kun, giddu gala gurgurtaa fi suphaa meeshaalee elektirooniksiiti gosa garaa garaati. Meeshaaleen elektirooniksii kunneen kan akka :kompiitara deeskitooppii, kompiitara taabileetii, bilbila fi meeshaalee biroo elektirooniksiiti. Manni kun, suuqii gamoo guddaa keessatti argamuu dha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Dhalachuun Gooftaa yesuus Kiristoos waggoota kuma lamaan asitti erga raawwateen booda Ayyaana beekamaa ta'ee hordoftoota amantaa kiristaanaatiin kan kabajamaa jirudha. Amantiin kun akka addunyaatti kan beekamuu fi bamoota hin hordofne xiqqoo kan qabudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun muummicha ministeera itiyoophiyaati. Maqaan isaas Abiy Ahimad jedhama. Abiy bifti isaa diimaadha. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiy nageenya biyyattii eegsisuu keessatti gahee guddaa taphataa jira. Akka fakkeenyaatti yeroon Itiyoophiyaa fi Ertiriyaan wolitti araaramte gaheen isaan taphatan olaanaadha.

Kophee halluu gurraacha qabu yoo ta'u sarara adii idoo tokko qofaan Kan qabuudha. kopheen Kuni waan halluu adii qaburra kaa'amee jir. duuba isaatti biqiltuu magariisa dheerina xinnaa qabu Kan hundeen Isaa meeshaa keessa dhaabametu Jira.

Iddoo kanatti konkolaataa bareedaa tahee fi baay'ee miidhagaa tahe argaa jirra. akkasumas konkolaataan kun konkolaataa deddeebisa uummataa kan tahedha. konkolaataan deddeebisa uummataa kun halluu lamaan bocamee kan jirudha. isaanis halluu adii fi diimaa kan taheedha. konkolaataan kun imala irra kan jirudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Faaya shamarranii lootii jedhamu kan morma irratti hadhatu shamrreen tokko harka irra keewwattee ilaalaa jirti. Lootiin kun kan warqee fi albuudota biroo hedduu qaalii ta'an irraa tolfamuudha. Shamarreen lootii of harkaa qabu qeensa dheeraa qabdi.

Kun mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kun meeshaalee mana keessatti fayyadan hedduu of keessaa qaba. Minjaallii fi barcumni ammayyaa, akkasumas teelevizyiiniin mana kana keessatti argamu. Fakkiiwwan garaa garaa miidhaginaaf keenyan irratti fannifamanii jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Daldaltoonni midhaan nyaataa bituufi gurguruu irratti hirmaatan baay'inaan biyya Itoophiyaa keessatti kan argamanidha. Daldaltoonni biroon kanneen meeshaa gara garaa gurguranis hedduutu jiru. Iddoon kun bakka bittaa fi gurgurtaa isaan kanaati.

suuraa kun gosa biqiltuu daraaraa baafatanii keessaa isa tokko dha. biqiltuun kunis daraaraa keelloo kan baafatedha. sababa halluufi foolii isaa irraa kan ka'es immoo ilbiisonni akka kanniisaafaa salphaadhumatti irra kuphachuu ni danda'u.

Biqiloonni kuduraalee fi fuduraalee jedhaman, kan naannoo keenyatti argaman marti warreen akka soorataa fi madda qorichootaatti nu tajaajilanidha. Fuduraaleen kanneen akka muuzii, burtukaana, loomii, pappaayyaa, biqiloota daraaranii firii isaanii haadha irratti buufatanidha.

Kun bakka gurgurtaa kuduraalee fi muduraalee garaa garaati. Ittoo qopheessuuf kan oolu qullubbii diimaa, dinnicha, timaatimii, mixmixaa fi wantoonni biroon bakka kanatti argamu. Akkaataa gatii baasuu danda'aniitiin tilmaamamanii kaa'amanii jiru.

Namni luba mana amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa bira ijjatee fi haasa'aa jiru kun, maqaan isaa Barsiisaa Mihirataab Asaffaa jedhama. Mihirataab Asaffaan, lallabaa mana amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf waldicha tajaajilaa jiruu dha

biqiltuun suuraa kana irratti argamu kun qullubbii jedhamuun kan beekamudha. biqiltuun kunis jallisii fayyadamuun kan dhaabame waan ta'eef salphaatti dagaagee firii gaarii godhatee jira. qullibbii kanas immoo ittoowwaniifi nyaata gosa gara garaa ittiin ni hojjetama.

Meeshalee mana keenya keessattii fi bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa teessoo jedhamuun beekkamudha. innis teessoo namni irra taa'uufi teessoo nyaata yoo ta'u kan isaan irraa hojjataman ammoo mukadha.

Aannan halluu adii kan qabuu fi gosoota hedduu kan qabudha. Aannan calqaba gaafa elmamu ho'aa kan ta'ee fi adeemsa keessa gaafa turu immoo ni itita. Isa itite kana keessaa immoo dhadhaatu baha.

Oromoon saba ilaalcha gaarii dhala namaa fi addunyaaf qabudha. Barruu aadaa, seenaa fi Amantaa of keessaa qabu kan Dirribii Dammeen barraa'e argina. Kitaabni kun eenyummaa saba Oromoo guutummaatti kan lafa kaa'udha.

Ijoollonni kun hundi isaanii tiksitoota loonii yoo ta'an, kuffiyya wal fakkaataa kan qabnidha. Ijoollonni akkasii ogummaa mataa isaaniitiin kuffiyyaa kana kan tolfatanidha. Kunis sababa hiyyummaa maatii fi kan mataa isaaniifidha.

Baaburri meeshaa geejibaa dha. Baaburri humna boba'aa yokin immo humna elektirikaa fayyadamuun kan socho'u yoo ta'u, namoota hedduu fi meeshaalee hedduu al tokkotti fageenya dheeraa fi gabaabaa geejibsiisuuf fayyada. Baaburri kun, baabura hammaan guddaa ta'eedha.

Manni murtii aadaa saba Oromoo wal'aansoo fi qabsoo bara dheeraan booda iddootti deebi'e. Manni murtii aadaa ijaaramtee jirtu kun bifa miidhagaa alaabaa Oromoo qabdi! Murtii haqaa kan sirna Gadaa irratti hundaa'e kennudha.

Akka biyya keenya Itoophiyaatti hoomaa waraanaa cimaa ta'e qabna. Hoomaan waraanaa kun naannoowwan biyya kana keessa jiran keessatti humnabisaa qoodee hojii isaa haala adda ta'een gaggeeffachaa jira. Kana jechuun Oromiyaa keessa yeroo socho'u kabaja sabichaa eeguudhaan har'a gahuu danda'eera.

Lafti baadiyaa midhaan garaa garaa baasuu danda'u, yeroo waqtiilee arfaasaa, gannaa fi birraatti magariisaan uwwifamaadha. Lafti kun gosa midhaan garaa garaan oomishamaa kan jiruu fi kan faca'ee jirudha. Madda galii Itoophiyaati.

Qullubbii adiin gosoota kuduraafi muduraa keessaa tokko ta'ee, biyya keenyattis baay'inaan kan oomishamuudha. Qullubbii adiin rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun kan oomishamuudha. Qullubbii adiin faayidaalee baay'eef oola. Faayidaa qullubbii adii keessaa tokko, qorichumaaf baay'ee barbaachisa.

Wantoota adda addaa dunkaana keessatti saanduqa mataa isaanii keessatti walitti qabamanii ka'amanii jiraniidha. Wantoota saanduqa kana keessa jiru keessa gosi tokko suuraan boqqolloo qabee isaa irratti qola isaa waliin boocamee jira.

Iddoo kanatti kan argaa jiruu kun ijoollee dubaraa lama ta'anii kan deemaa jiranidha. akkasuma illee ijoolleen kun uffataa Wal fakkaatu kan bifaan diimaa ta'e illee iffataanii callee mormatii kaawwatanii harkatti immoo masoobii qabachuun kan argamanidha.

Manni dhiqannaa qaamaa jechuun, taatee namni jireenya isaa guyyaa guyyaa yookaan yeroo gara yerootti, fayyummaa qaama isaa mirkaneessuuf, bishaaniin qaama isaa dhiqatu yookaan qulqulleeffatu jechuudha. Manni dhiqannaa qaamaa kunis bishaan ho'aa fi qorraa of keessaa qaba.

Iddoon kun iddoo dubbisa mana kitaaba taheedha. mana dubbisa kitaaba kana keessa kitaaba gosa addaa addaatu jira. kitaabni kun baay'inaan mana dubbisa kitaaba kana keessa jira. mana dubbisa kitaaba kan keessatti namoota lamatu argamaa jira. inni tokko kitaaba qaqqabaa jira.

Simbirroo bifa burree qabduudha. lukni ishee diimaadha. gubbaan ishee halluu walmakaa Kan qabu yoo ta'u garaan ishee jalli adiidha. simbirroon tuni maqaan ishee waneee Kan jedhamtuudha. iddoowwaan birootti immoo handarii yookaan gugee jedhamuun beekamti.

Konkolaataa manaa yookaan kan maatiin tokko itti fayyadamu Konkolaataa baayyee miidhagduudha. Kunis geejjiba ammayyaa keessaa ishee tokkodha. Halluun Konkolaataa kanaa ammok magariisa yoo ta'u gommaa isaa gurraachadha. Sibiila irraa hojjatama.

Gaalli gosa geejjiba lafa irraa fi bineelda manaa kan taatedha. Gaalonni toora galanii ba'aa baatanii adeemaa jiran kun naannolee gammoojjiitti kan argamanidha. Itoophiyaa keessaa naannolee akka Sumaalee fi Affaariitti argamu.

Akka amantaa warra kiristaanotaatti guyyaan dhaloota Yesuus Kiristoos waggaa waggaadhaan kabajama. Kana irraa ka'uudhaan hordoftoonni amantichaa guyyaa kana sagantaalee garaa garaa gaggeessuudhaan uumaa isaanii kana gaafa sana waaqeffachaa oolu. Gaafa sana hunduu akkuma humna isaatti nyaata qopheeffatee nyaatee dhugee ittiin gammada.

Atileetii beekamtuu fi jaalatamtuu Dooktara Kabajaa koomaandar Daraartuu Tulluu haasa'a taasisaa jirti. Atileet Daraartuu Tulluu naannoo Oromiyaa godina Arsii iddoo addaa Baqojjii jedhamutti dhalattee guddatte. Morma irratti amartii callee adii hidhattee jirti.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee pilaastika irraa hojjataman bishaan kuusuuf fayyadanii dha. Pilaastikoonni kunneen maqaan isaanii roottoo kan jedhamuun beekamuu fi bishaan hedduu kan qabatan yoo ta'u, qalama dirra alaa haalluu adii dibamanii jiru.

Alaabaa Itoophiyaa fi kan Morookoo yommuu ta'u tokkummaa, gamtaa, hariiroo michummaa yookaan obbolummaa fi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan mul'isudha. Itoophiyaan biyyoota olllaa hedduu wajjin akka Afriikaatti akkasumas akka addunyaatti walitti dhufeenya gaarii kan qabdudha.

Alaabaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa bubbeen samii keessa mirmirsa. Alaabaan naannoo Oromiyaa halluu bifa sadii irraa kan ijaarameedha. Isaaniis walduraa duubaan gurraacha, adii fi diimaadha. Walakkaa isaa irratti asxaan odaa jira.

Kun muka babal'atee baqaqfamee jiruudha. Mukni bifa kanaan baqaqfamu meeshaalee garaa garaa irraa qopheessuudhaaf kan fayyaduudha. Meeshaalee mane keessaa kanneen akka barcuma, minjaala, sireefi meeshaalee biroo hedduu qopheessuuf kan fayyaduudha.

Intalli dubaraa kun achi garagaltee dhaabbachaa kan jirtuudha. akkasumas intalli kun callee wayii mormaa ishee irraa hanga dugda isheetti of irra dhangalaastee jirti. rifeensa mataa ishees mormaa ishee irra dhangalaastee jirti. akkasumas intalli kun callee ykn faaya miidhaginaa mormatti marattee jirti.

Hurufa badaa keessatti karaa Voolkaanoon dhoo'een aarri lafa keessa ol ba'aa jira. Jalaan barreeffamni ' Danfa bishaan uumamaa ajaa'ibaa 'jedhutu barreeffame. Namoonni sadi moggaa boolla aarri keessa jiru maddii tataa'aa jiru.

Manneen barnootaa hedduu keessatti gosoonni qalamaa kanneen halluu adda addaa qabanii fi ittiin fakkii kaafnu gosoota hedduutu jira. Keessumaa namni ogummaa fakkii kaasuu irratti xiyyeeffatee hojjatu gosoota halluu kanneenii hedduu fayyadamuu qaba

Konkolaataaa guddaa uummata bal'aaf taajaajila geejjibaa kennu. Maqaan konkolaatichaa baasii keenyaa jedhama. Baasiin sadii namoota fe'uuf tarree galanii dhaabbatanii jiru. Hundi isaanituu halluu bifa tokko qsbu. Jalaan bifti isaa magariisa.

Baaldii halluu keelloo qabudha. miini Kuni faayidaalee hedduuf oola. bishaan ittiin waraabuuf, bukoo keessatti bukeessuuf, akkasumas wantoota biroo keessa olkaa'uuf oola. qabannaa sibiilaa iddoo qabanii olfuudhan qaba. lafti inni irra taa'ee jiru sassararamaa fi gurraacha Kan ta'eedha.

Konkolaataan daandii fagoo deemu kunneen geejjiba lafa irraa mootummaadhaan deeggarame yommuu ta'u, maqaan isaa baabura jedhamuun beekama. Baaburri duubaa fi fuula duratti waan adeemuf, kinkolaachiftoota lama barbaada. Innis biyyaa fi biyyatti qaxxaamuruuf gargaara.

Beeksisa ministerri barnoota baasetu fakkii irraa mul'achaa jira. Gubbaan afaan Amaaraan ' Beeksisa, qormaata seensa yuunivarsiitii eebbaan boodaa yeroo beeksisuu' jedhu barreeffamee jira. Kana malees, keewwatni bal'aan qubee Gi'iziin barreeffame jira. Dhuma irratti sarara cuquliisa irratti 'barnoota haqa qabeessa jedha.

Artistiin halcaaluu Hunddeessaa kan tahee argaa jirra. artistiin Hacaaluu kun artistiin baay'ee beekamaa hawaasaa Oromoo biratti kan baay'ee fudhatama qabuu fi kan baay'ee jaallatamummaa kan qabuudha. artistiin kun yeroo amma kan lubbuudhaan lafa irra hin jirudha.

Muraan daabboo fi keekii saayinaa irratti tuulamee jira. Kana malees , kursoddomeen irra dibaa dhadhaa baqsaa qabu saayinaa irra naqamee jira. Muraan daabboo gar-tokkoon kafanni irra kaa'amee jira. Halluun kafanichaas burreedha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manni barnootaa, bakka walitti qabama hayyoota yaada fi muuxannoo beekumsaa addaa addaa qabanii kan ta'edha. Barattoonni idileen daree barnoota isaanii seenanii, gosa, gosaan barsiisaa isaanii irraa beekumsaa fi muuxannoo isaa kan argatanidha.

Uluulleen meeshaa muuziqaa aadaa keessaa tokko kan ta'edha. Uluulleen kun biqiltuu shambaqqoo jedhamu irraa kan tolfamudha. Namoonni ogummaa uluullee afuufuu qaban, yeroo gaddaa, gammachuu, cidhaa fi sirbaa kan afuufani dha.

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun konkolaataa guddaa kan lafa qotuufi daandiiwwan soqee walqixxeessuun konkolaataawwan xixiqqoo kanneen balaan irra ga'e ittiin kaasaa kan jiru ta'uu isaa asirraa hubachuu ni dandeenya.

Biiroon buufata fayyaa irratti hojjetu ministeera mataa isaa danda'e kan qabuu fi iftoominaan hojjechuu kan qabudha. Biiroon kun itti gaafatamummaa isaa bahuuf qajeelfamootaa fi dambiiwwan bahan miidiyaa irratti beeksisuu qaba.

Namni kun, meeshaa waraanaa osoo dhukaasuuf sisirreeffachaa jiruu mul'ata. Namni kun, nama haalluu gogaa diimaa qabu yoo ta'u, gurra isaatti meeshaa sagalee dhorku kaawwatee dhukaasuuf qopha'aa jiru. Meeshaan waraanaa kun, meeshaa waraanaa kan harkaa dha.

Mana haala bareedaadhaan ijaarameedha. biqiltuun magariisni tokko fuuldura Isaa jira. biqiltuu kana Jala iddoo teessumaa mukarraa hojjatametu jira. karaan konkolaataa cinaa mana kanaatin darbuu tokkotu jira. manni Kuni Kan ijaarame yaadannoo injifaannoo adawaa sababeeffachuudhani

Konkolaataa midhaan hin ashheetin irratti qoricha biifaa jira. Kunis kan ta'uuf akka ilbiisonni adda addaa midhaan hin hubne jedhameeti. Qamadiin dirree yookan hurufa bal'aa irra bifa mala ammayyaatiin faca'ee kunuunfamaa jira.

Pilaastariin gosa pilaastikaa kan haphii ta'ee fi jala isaatti waan wantoota akka hapheetti ittiin qabsiisu fakkaatu kan qabudha. Karaa biraatiin immoo maashina ittiin pilaastara kana bakka feenetti kutuu dandeenyu ni qabna.

Ayyaanni sabdaneessummaa kun biyyaa keenya biyya Itoophiyaa keessatti haala ajaa'ibaa ta'een kabajamaa jira. Akkasumallee sirna kabaja ayyaana kana irratti namoota hedduutu hirmaachaa jira. Namoonni kun baay'inaan dibaabee qabatanii dhaabbachaa kan jiranidha. Akkasumallee alaabaa Itoophiyaa achi ol kaasuun mul'isaa jiruum!

Namoonni baay'een yeroo ammaa tajaajiloota hedduu gaarii irraa argachaa jira. Tajaajilli Gaariin kennitu kun gatii madaalawaadhaan waanta ta'eef fayyadamtoota hedduutu itti fayyadama. Naannoo baadiyyaattis yeroo baay'ee konkolaataan waanta hin galleef Gaariifi Harreetti fayyadamuudhaan oomisha isaaniitti fayyadamu.

Magaalaatti manni babal'inaan ijaaramaa jira. Manni ijaaramaa jiru kun baay'inaan muka baargamoo fi mismaara irraa yoo ta'u, hojjettoota ogummaa mana ijaaruu qabaniin jalqabamee kan jirudha. Manni ijaarsa hojii salphaa miti!

maallaqa biyya Itoopiyaa fi maashina maallaqa kana lakkaa'uuf nu gargaaru argaa jirra . innis teessoo irra taa'ee kan jirudha. maallaqni kun ammoo hidhaadhaan kan jiru yoo ta'u , abbaa qarshii dhibba dhibbaatti.

Namoota baay'een nyaata manattu qopheeffatan irra kan hoteela irraa nyaatan caalchifatanii yeroo baay'ee bakka sanaa fayyadamu. Kun immoo guddina diinagdee namoota dhuunfaa kan hubuufi kan abbootii qabeenyaa immoo guddisuu danda'a. Sababni isaas nyaanni hoteela irraa bitamu baay'ee qaala'aa waanta ta'eef jechuudha.

Kuduraaleefi muduraalee nyaataaf oolan Kan iddoo tokkotti walitti qabamanii gurguramaa jiraniidha. Iddoon Kuni iddoo kuduraafi muduraaleen nyaataa kanneen akka timaatimaa, abokaadoo, maangoo, burtukaana, loomii, corqaa dinnicha paappayaafi kanneen biroo itti gurguramaniidha. Biqiltoota kana nyaachuun fayyaa namaarratti faayidaalee hedduu qabu.

Biqiltoonni magariisaa uumamaan kan margan qofaa osoo hin taane, kunuunsa dhala namaatiin asitti biqilanii gara bakka dhaabatanii deemuu ni danda'u. Kuni faalama qilleensaa fi gammoojjummaa yookiin hongee hir'isuu keessatti qooda guddaa qaba!

Itoophiyaan biyya namoota mammagaalaa jedhamtee beekamti. Uummanni biyya kana keessa jiraatu uumama isaaniitiin baay'ee mimmiidhagoodha. Kanaaf ilaalcha namoota addunyaa keessatti hawwattummaa guddaadhaan simatamuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf seenaan Bilillee kanuma dhugaa nuuf ba'aa. Kennaa uumamaa irratti immoo haalli isaan ittiin miidhagina isaanii kunuunsan addadha.

Oromiyaan dachee biqilaa fi qaama bishaan uumamaan badhaatuu taatedha. Haroon wancii bakkeewwan uumamaa kana keessaa tokko yoo ta'u, bakka daawwannaa fi bakka jireenya bineensota garaa garaati. Turizimii ta'uudhaan madda galii Oromiyaati.